Meshaan waxa yaalo farantiyaal midabkoodu waa hab waxayna yaalaan meel banaan

Meshaan waa qol jiif aya yaalo jiifka midabkiisa go aya jaalo goa midabkiis waahuruud shumaca guri waa cad iyo madow

Meeshaan waxa yaalo caad waxa ku jiro surwaal labo lubo dheere eh midabkiisa waa dahabi wuxuuna yaalaa meel bannaan.

Meeshaan waxaa yaalo dirac bacwayne ah midabkiisu waa seytuun iyo madow, faanto iskugu jiro. Garbasaarkiisana waa faanto.

Meeshan waxa aynu ku jiro katin waxa ay ku jirtaa backer midabkeeda waa dahabihiisa waa cataan meel ay saaran tahay

Waa miis waxaa saaran laba dhogood oo midabkoodu yahay dahabi kalarkiisu waa cadaan

Meshaan waxa yaalo caag cad waxa ku jira shaati gacma dheera ah midabkiisa waa dahabi

Meeshan waxaa yaalo caag madoow waxaa kujiro qoor iyo dhago iyo faraanti midabkooduna waa faanto faanto

Meshaan waxa taalo saaca midabkood waa dagai waxay talaa meel banaan

Meshaan waxa yaalo labo ganbar midabkoodka waa cad iyo madow waxay yaaliin meel banaan ah

Meeshani waxa yaalo shaati gacmo dheere ah midabkiisu waa madaw iyo cadaan wuxuna yaalaa meelbanaan

Meeshani waataalo waxa kabaxaya geedo geedaha midabkoodu waa cagaar jaran jaradeedu waa cadaan taalada waxa ku dhax sawiran calanka soomaaliya

Meeshaan waxaa yaalo labo kabbood. midabkooda waa qaxwe iyo cadees, bir ayay leeyihiin, waxayna yaaliin meel bannaan.

Meeshan waxa yaalo caag cadaan waxaku jiro surwaal lugadhreero ah midabkiisu waa basali wuxunayaalaa meel banaan ah